How doctor or nurse fit know sey dem dey truly respect patient, wetin patient want and how dem go take measure whether e dey work? You know sey for dis life, if you dey do anything you suppose check whether e dey work or e no dey work. So wen doctor or nurse talk say dem dey respect wetin patient want, how we go take know sey dem no dey talk but dem really dey do am. We no go just dey clap for dem sey, “weldone” if we no see sey e really make sense. We need to talk am, we need to check am to know whether na just mouth or dem dey truly respect the patient wey come meet dem for for help. Make we break am down. One, ask the patient directly, make we hear from the patient mouth. How e go work? Just ask the patient, “the doctor hear you well, dem explain everything give you before dem treat you? you you get say for the treatment wey dem give you?” Wey, why e important? Na the person wey dem treat know how e feel. If the patient say dem hear me den we go sabi say respect dey. Dem fit do small surgery or small survey or form wey patient go fill or use smile face or thick “I happy, I manage, I no happy at all”. Two, check if patient dey do wetin doctor tell am. How e go work? If patient dey take im im medicine, dey come clinic or dey do wetin doctor talk, e mean say e trust the doctor. Why e important? If person no like how you treat am, e go stop to take medicine or run from hospital. How dey fit check am? Dey go look whether people dey miss appointment or stop treatment halfway. Number three, look whether complain don reduce, complain wahala don calm. How e go work? If people no too dey complain again say, “doctor no gree hear him” or “dem treat me anyhow” e mean sey better dey happen. Why e? e important? If people dey complain too much na sign say something no dey go well. How dem fit check am? Dey go? count how many complaints enter every month. If e dey reduce, den e dey work.

How hospital people fit promote religious tolerance and how dem fit do am for real life? Wetin be religious tolerance first? Religious tolerance just mean say you dey allow other people to follow their belief and way of worship even if no be the same one wey you believe. You no go insult dem, you no go block dem, you no go force your own on top their head. For hospital, dis one dey very important because different people dey dey come from different religion. As dem dey seek healing, dem still wan hold their belief strong. If you no allow dem practice am, dey fit vex or even refuse treatment. Important thing to do. One, respect every belief. No do “na only my own right”. Wetin e mean? Whether the patient be Christian, Muslim, traditional or or even no believe at all, make you respect am. How e go work? If people say, “I no dey take medicine during fasting”, no force am instead try work around am wit understanding. Why e matter? People dey feel insulted if you no respect their belief. Two, no use religions take discriminate. Wetin e mean? No say “because dis person na Muslim or dis one na traditionalist, I no go give am correct treatment”. How e go work? Treat everybody the same way, whether dem dey dem dey wear hijab, rosary or cowry. Why e dey matter? God no like partiality. Hospital na for healing not religious war. Number three, make room for prayer or spiritual practice. Wetin e mean? Sometimes, patient go say, “I wan pray before surgery or I wan call my pastor or Iman”. How e go work? Allow small space of quiet time for dat prayer. If dey wan bring spiritual leader no vex. Why e matter? Some people dey get healing faster wen dem combine medicine wit prayer. Number four, train hospital staff on how to handle religion matter. Wetin e mean? Doctor, nurse, cleaner, receptionist; all of dem need to sabi how to behave wen religion enter talk. How e go work? Do training for dem. Teach Dem sey no be everybody dey do thing the same way. Why e matter? If staff no sabi, dem fit talk anyhow or do something wey go scatter everything.

How hospital fit make sure say dem respect patient religion and put am inside their treatment plan even wen religion and medicine no dey agree? For hospital, people get different religion mostly in Christian and traditional, Jehovah witness and others. Sometimes wetin doctor wan do fit no no go well wit wetin patient believe talk. For example, some people no gree take blood. Some no gree do surgery. Some dey fast even wen dem sick. Some need to pray or do spiritual bath. So the big question be say, “how hospital go respect the patient belief and still give correct treatment”? Make we talk the way e go work. One, ask about religion from day one. Wetin e mean? Wen patient first enter hospital nurse and doctor suppose ask dem, “you get any belief or religion wey we need to know? Any treatment wey your religion no dey allow? You go need space to pray or? somebody to pray wit you?” Why e important? If hospital no ask, dem no go know. If dem no know, dey fit do wetin patient no like and e go cause wahala. Write am inside the patient file or care plan. Wetin e mean? After dem ask patient make dem write am down, “no blood transfusion, need? food, pray five times a day, no medicine during fasting”. Why e important? So dat anybody wey touch dat patient go sabi wetin to do or avoid. Na proper planning be dis. Number three, tell all staff to respect religion. Wetin e mean? Hospitals suppose teach all their workers from cleaner to doctor how to handle religious matter. Wetin dem go learn? Say make dem no laugh or insult any belief. Say make dem ask before dem act. Say make dem no sey religion fit affect treatment. Why e help? If staff sabi wetin to do, dem go avoid mistake. Patient go fit respect respected and relax. Number four, work together wit religious leaders. Wetin e mean? Hospital fit invite Iman, pastor or traditional leader to come talk wit patient wey matter hard. How e work? If treatment go go against belief, religious leader fit explain say e no be sin. If the patient still no agree, still no gree, the leader fit help find another way. Example, if person no wan collect blood doctor fit ask religious leaders, “which other thing wey fit do, wey go save dis person life?”.

6 How breastfeeding take help mama and baby bond and wetin that bond mean for baby life healthier breastfeeding no just be food mata e also dey help bring strong love and connection between mama and baby that special connection wey breastfeeding give dey affect how baby go grow, behave, learn and relate with other people letter for life make. we look how e happen one by one. One: breastfeeding na time of closeness where mama dey breastfeed. she dey hold baby close baby dey hear her heart beat dem dey look each other eye to eye skin dey touch skin baby dey feel sey all this thing dey make baby trust mama and feel loved. this na how strong emotional attachment start number. Two: breastfeeding release love hormone during breastfeeding .body dey release hormone wey dem dey call oxytocin; dey also dey call am bonding hormone or love hormone. wetin oxytocin dey do: make mama feel love and connection for baby, make baby calm and relaxed, help both of dem enjoy each other more. this hormone help tigh ten de relationship between mama and baby. number three: baby wey bond well with mama dey do well later when baby and mama get strong bond through breastfeeding; baby dey feel secured and confident baby sabi relate with people well later for school work, marriage baby dey less likely to get depression or anxiety. baby dey quick to learn and explore world around am. that early connection between dey like foundation for house; if e strong, de building - baby life, go stand well. number four: emotional development: to grow beta breastfeed babies wey get strong attachment with mama dey sabi express dem self, dey get beta self control, dey respond beta to emotion dey feel empathy, understand how others dey feel, na this kind emotional sense dey help person live peacefully with others.

How breastfeeding take help save money for family and health system. Beastfeeding no just help baby grow well and make mama and baby bond strong, e also help save plenty money both for de family and even for hospital and government level. make we talk am small small now.number one: breast milk na free, no need buy food. Breast feeding na de cheapest food for pikin,e come from mama body and e contain everything wey baby need to grow strong. if mama breastfeed, she no go need to buy formula milk. no need to buy feeding bottles, sterilizers warmers, etc. no need to take to dey boil wata everytime. Baby no go fall sick of ten. So no plenty hospital bill all; this one mean say family go save plenty money every month. Number two: infant formula na big expense if you no breastfeed and you wan use formula, you go dey you get dey buy things every week. you get dey buy clean bottle wata, or gas to boil wata. You go buy feeding bottles, brushes, sterilizer sterilising machine. you go buy vitamins and supplements join. na like sey you dey pay monthly salary just to feed baby when breastfeeding dey dey free. Number three: breast fed baby no dey sick of ten. wetin this one mean, less money to buy drugs, less money to pay for hospital or clinic; no need to dey rush emergency ward. Mama and papa no go need to miss work to carry sick pikin. This one safe family from both money wahala and stress wahala. Hospital and government save money too when one mama dey breastfeed baby no dey sick anyhow. E.g Diarrhoea infection, pneumonia, hospital no go full with small pikin. everytime government no go need spend too much too much on medicine for children. This one dey free dey free up money for other important tin like road school and like.

How breastfeeding take affect the environment compared to formula milk. Breastfeeding no just help baby and mama e also better for the environment when pipu breastfeed. e reduce the damage wey dey happen to de head because dem no need produce or throway many things like tins, plastic and wey dey come with formula feeding. make we break am down well; one. breast milk no need factory or machine to produce. breast milk na natural food wey come straight from mama body, e no need factory to produce am machine to process am transport to carry am go shop but formula milk need all this things. Cow or farming being factory wey go process am, truck and trailer to transport am, freezer and shelve to store am. all these dey cause air pollution use up fuel and increase carbon footprint. number two breastfeeding: no need plastic bottle and tin: when mama breastfeed, she no need plastic feeding bottle, no need tin or sachet packaging, no need disposal nipple, or warmer but for formula you go dey buy plenty plastic bottle and can you go throw away things, wrap carton and scoop you go use water and gas or electricity to warm or sterilise bottle all these things, all these one dey cause waste wey go choke the environment and make gutter block, land fit full or river with dirty. number three no wota pollution from breastfeeding: when pipu dey use formula, dem dey boil plenty wota daily. dem dey wash bottle with soap and chemical sometimes, dem throw waste wota any any where. all these one fit pollute the the wota wey pipu dey use drink, cook or bath. breastfeeding no need all this wahala, e clean, safe and no dey cause environmental damage.

How breastfeeding take help woman reproductive health especially to prevent breast and ovarian cancer breastfeeding no just help de baby e still help de mama body well well especially her private woman part one big area wey e help na reproductive health, that one means all de part wey concern belle menstruation, womb, breast, ovary and so on. make we break everything down like groundnut one breastfeeding fit help prevent breast cancer breast cancer na one sickness wey dey worry many woman breast but when woman breastfeed de breast cell dey busy dey busy produce milk so dem no go get chance spoil or turn to cancer e help breast cell grow well and remove old bad cells breastfeeding also reproduce hormone level especially oestrogens wey dey promote cancer for some women wetin this mean be say de longer a woman breastfeed her pikin, de lower her risk to get breast cancer for future. number two breastfeeding: fit help prevent ovarian cancer ovarian cancer na serious sickness wey dey affect de ovary de place wey woman egg, dey come from but breastfeeding fit stop ovulation for some time especially if de if she dey exclusive breastfeed and no dey see period when woman no dey ovulate regularly. her ovary, go rest small and that one reduce risk of some bad happening for de ovary na like sey de ovary dey go on break when mama dey breastfeed and this break e dey protect her from cancer wahala. number three: e help delay menstruation, after birth normally after woman born she suppose start her monthly period again but if she dey seriously breastfeed her period fit delay for some months while e good each time woman see period hormone dey change de more period she see heavy de more oestrogen go dey her body. too much oestrogen fit lead to cancer like breasts and ovarian so breastfeeding fit delay this cycle an protect de body

How breastfeeding take help baby immune system and fight sickness breastfeeding no BE just food na natural medicine and protection wey God give baby through mama body breastfeed dey help baby body build strong immune system that one na de part of baby of body wey fight infection bacteria virus and other sickness now make we talk de Koko breast milk carry plenty antibodies antibodies be like small soldiers wey dey protect baby from germs and diseases wen mama dey breastfeed she dey pass her own protection to baby especially de first milk wey dem dey call colosure and this yellow thick milk wey mama dey produce first two to three days after birth colostrums get immunoglobulin globulin IGA this one dey line baby throat nose and stomach like shield so no sickness go fit enter formula no get this soldiers only breast milk fit give baby this kind protection two breast milk dey help baby immune system grow gradually baby wey just born no get strong immune system yet breast milk will prote will support baby immune system to dey immune slowly e no e help baby learn how to fight sickness on him own over overtime na like say mama dey teach baby body how to protect itself three breast milk get white blood cells e get one kind cell inside breast milk dem dey call am white blood cells macrophages and lymphocytes this cells dey kill bacteria and virus dem also help baby body know which chance de enemy and how to fight am next time formula no get any life cell na dry powder so e no fit do this work number four breast feeding reduce risk of common baby sickness babies wey dey drink breast milk fall sick less of ten why because milk helps reduce diarrhoea and stomach infection ear infection chest infection like pneumonia skin allergy as asthma and and breathing problems sudden fan death syndrome SIDS this one mean say baby dey strong active and healthy.

How health care workers and government for support breastfeeding breastfeeding na one of de best gift wey mama fit give pikin but sometimes many mama no fit continue am well because dem no get support or correct information. na why doctors nurses and government pipu need to help mamas so that dem fit breastfeed easy long and correct so make we talk de strategy one educate mama and papa about breastfeeding wey dem fit do teach new mama and papa. why breastfeeding dey important for baby health health, brain, and immune system: make nurse or health worker talk to mama from pregnancy time, use plasters use posters church talks radios markets awareness and any sessions why e matter. many pipu no sabi sey breast milk get everything baby need when mama understand de benefits, she go try breastfeed well well. two train doctors nurses and health workers wetin dem fit do train all hospital workers to know how to support breastfeeding; make dem sabi how to help mama wey no get enough milk or wey pikin no dey latch well no make dem give formula unless e necessary. why e matter if nurse no know de benefit of breastfeeding: she fit confuse de mama good training help dem support mama without judgement. number three provide breastfeeding, friendly clinic and hospitals wetin dem fit do set up corners for breastfeeding inside hospital or clinic allow mama carry pikin dey with her then de call her roomie, encourage baby friendly hospitals initiatives wey support only breast milk for first six months. why e matter if environment dey friendly: mama go fit relax and breastfeed her pikin give maternity that is number four: give maternity leave and work place support. wetin government and employee employers for do give mama: paid maternity leave for at least three to six months, create breastfeeding room for office or factory, allow break time for mama to breastfeed or pump milk. why e mata if mama no get time or space to feed pikin: she go stop breastfeeding quick support for work, help mama continue breastfeeding even after she resume work.

Wetin exclusive breastfeeding dey do for woman reproductive health plenty pipu sabi sey breastfeeding good for pikin but dem no too know sey e still get plenty benefit for de mama body too one of de major benefits na sey e fit protect woman from some serious sickness like breast and ovarian cancer make we break am down one breastfeeding help lower risk of breast cancer how e take work wey mama dey breastfeed her hormone level change this one reduce how of ten breast, breast cell dey divide because de breast cell no dey no dey over work e reduce change of dem turn to cancer de more children wey woman breastfeed and de longer she do am de beta her protection for example if woman breast feed six months or more and do am for two to three pikin her chance to get breast cancer go reduce well well number two breastfeeding fit reduce risk of ovarian cancer how e take work breastfeeding delay ovulation that time wey woman egg dey come out every month if woman no dey release egg every woman every time her ovarian no go dey over worked and that one for reduce chance for cancer start from there. three natural family planning fair spacing how e take work breastfeeding especially exclusive one fit delay menstruation and ovulation that one means sey mama no go get belle quick after birth na natural way to space children without drugs why e good when woman body rest well between children her head go dey beta e go reduce complications from pregnancy wey dey too lose togeda number four help hormone balance and womb recovery wetin dey happen breastfeeding e dey release oestrogen na hormone wey help womb contract and go back to normal size after birth e fit wh reduce bleeding and prevent infection inside womb.

How doctor, nurses, an government fit support exclusive breastfeeding. Exclusive breastfeeding mean sey mama go give her pikin only breast milk, no water, no formula, no tea, no ogi for the first six month. After six month, she fit begin add other food but still dey breastfeed. Make we break how de fit support dis into three major areas: education, resources, an policy. One: Promoting Education – teaching pipu why an how to breastfeed well. Wetin de fit do? Health worker like doctors, nurses, an midwives go dey teach pregnant woman for an ten atal clinic sey breast milk get everything pikin need, no need give water or ogi for six month. Breastfeeding help mama body too. E prevent breast cancer an ovarian cancer. Public camp campaign: Use Radio, Tv, Church, an market woman, market women group to teach about breastfeeding. Translate messages into local languages an pidgin an pidgin wey everybody fit understand. Use role role models. Invite mama wey don breastfeed her pikin well to share her story for clinic or on air. Two: Provide resources make breastfeeding easy an possible. Wetin de fit do? Create baby friendly hospital: Hospital go allow mama carry pikin immediately after birth. Skin to skin contact, no give baby formula or water unless sey e dey e dey medically needed. Give breastfeeding corners for market, offices, schools, an bus park. Put small private place where mama fit sit an breastfeed in place. Train more health workers: Government fit organize training for nurses an community health workers on how to support breastfeeding mamas. Distribute fully free breastfeeding materials like brochures, posters, an audio messages wey go guide mama step-by-step. Nomba three: create creating an enforcing good policies. Wetin de fit do? Maternity leave: Government an company suppose give at least three to six month paid maternity leave so mama fit stay home an breastfeed well. Protect breastfeeding from formula companies. No allow pipu wey sell baby formula to advertise anyhow or deceive new mama sey formula beta pass breast milk. Create workplace support: Offices an company fit allow break time for breastfeeding or pumping breastfeed breast milk. Provide fridge an clean space for mama to store milk. National breastfeeding policy: Government go write an implement laws wey support breastfeeding an check sey hospital an company dey follow am.

How exclusive breastfeeding dey reduce the risk sey pikin go die sudden-sudden – SIDS – an wetin dey make breastfeeding work like protection. One: Wetin be SIDs first? SIDS na wen baby wey no sick or get any wahala juz die for sleep without any warning. Dis kain death dey happen mostly wen pikin neva reach one year, especially between one to six month old. Two: How exclusive breastfeeding take help reduce SIDS risk? E boost baby immune system well-well: Breast milk get natural medicine inside – antibodies, white blood cell, enzymes – wey dey fight infection. Infection like chest infection, breathing wahala, an stomach bulb fit trigger SIDS Breastfed babies dey sleep light an wake easily: Babies wey dey drink only breast milk no dey sleep too deep. If anything dey wrong for environment, like choking or heat, baby go wake up quick. Dis natural ability to wake up fit help prevent SIDS. C Breast milk dey support beta brain a lung development: Breast milk get correct nutrient wey help brain a breathing control centre develop fast this hell baby to breathe well a sense danger beta during sleep. E reduce respiratory infection an fever: Exclusive breastfeeding reduce chance sey baby go get cold, catarrh, pneumonia or ear infection. All dis infection fit increase SIDS risk. Three: Wetin research don talk? Study don show sey baby wey chop only breast milk for six month get fifty percent to seventy percent lower chance of dying from SIDS than baby wey no chop breast at all or chop am small. Four: Other tins wey fit join with breastfeeding to prevent SIDS. Even as breastfeeding dey protect, mama an papa still need to do other tins: Make baby sleep on back, no be belle. No cover baby head or use too many wrapper. No allow smoking near baby. No co-sleep if you don drink or dey taya to too much. Make baby sleep on firm bed. No pillow.

How nipple sheet and oda assistive device fit help for lashing wahala and wetin be di risk or draw back. One, wetin be nipple sheet. Nipple Sheet na soft rubber or silicon cover wey nama go put for her nipple e get small hole wey allow breast milk pass wen baby dey suck Two. Why pipu they use nipple sheet? One. If baby no feel latch well bicos nipple flat, small or inverted. Two If baby get tongue tie or lip tie. Three, If mama nipple don wound or they pain badly. Four. If premature baby no strong enough to suck normal. Five. If baby they reject direct breast or fit manage suck from sheet. Number three, How nipple sheet take help for latching problem? E make breast easier for baby to grab. Two e protect mama nipple from biting and wound. Three e fit make baby wey dey lazy or weak to suck better. Four, e Dey reduce pain so mama fit continue breastfeeding wit out fear. Number four: oda assistive device we fit help. One, Breast pump. Help express small milk before latching to make nipple stand well. Two, Syringe feeding or finger feeding. Help baby get milk small small wen latching no dey wok well. Three, Supple Supplemental nursing system (SNS) tube wey you go attach to nipple to give baby extra milk while e still dey suck breast. Number five: Risk or drawback of using nipple sheet. One, Low milk transfer. Sometimes milk no dey flow, as plenty like wen baby dey suck direct. Two, low milk supply, if baby no de pull enough milk mama breast fit stop to produce enough milk. Three. Baby dependent. Some babies go come like sheet too much and no go wan suck direct breast again. Number four, Infection risk. If mama no dey wash sheet well, germs fit enta. Number five. Hard to won wean. Hard sometimes to remove sheet later bicos baby don use to am

Techniques wey fit help babies wey get mouth-motor wahala or sucking problem to latch an breastfeed well. One, wetin be oral-motor or sucking problem for baby? Oral-motor wahala na wen baby mouth no strong or no sabi arrange how to suck breast well. E fit be sey e e no dey fit hold nipple well or suck longer Two, techniques wey fit help babies to latch or suck beta. a. Skin to skin contact: Make mama carry baby skin to skin, no cloth for chest, cover both of dem with wrapper, e dey ginger baby to sabi find breast by himself. Nomba two, breast compression: Mama fit gently press her breast wen baby dey suck make milk rush enter baby mouth. E go encourage am to dey suck beta. c. Laid back or biological nurturing position: Mama go lie down small, carry baby put for chest, belly to belly. Gravity go help baby find breast easy an latch beta. Nomba four, chin support during feeding: If baby mouth no strong, you fit hold baby chin small-small during sucking to give am extra support. Five, finger feeding practice: You fit use clean finger first make baby dey practise how to suck baby before you give breast. E dey help baby build muscle for mouth. Six, oral-motor exercises: Small massage or soft touch around baby mouth an cheek fit wake up the muscle make e suck beta. You fit gently rub baby lip too before feeding. Nomba seven, practice non-nutritive sucking: Sometimes, baby, make baby juz dey suck breast even if milk no dey rush. Na training for sucking muscle.

Strategies wey mama fit use to maintain good breast milk supply even wen baby no dey latch well, plus how mama go know sey baby dey get enough milk. One, wetin be the wahala? Sometimes, wen baby no sabi latch breast breast well, e dey hard for mama breast to dey produce enough milk becos sucking na wetin dey tell breast make e produce more milk. Two, strategy wey fit help maintain breast milk milk supply. Mama go dey stimulate breast steady two every two to three hours. If baby no sabi suck, use breast pump, or use hand press comot milk, make breast no no go dry. b. Double pumping after each attempt. After baby don try suck, even if e no suck well, mama go pump both breast immediately, make breast empty well-well. E go tell breast sey milk still dey needed. c. Skin to skin contact still dey help. Mama suppose dey do skin to skin with baby of ten. E dey ginger body to release milk even if baby no dey suck strong. d. Stay hydrated and well fed. If mama wan get correct milk, make she dey drink drink water well, an chop correct food, no starve body. e. Relaxation an good mind. If mama dey worry too much, milk fit no flow well. Make she find time relax, lis ten to soft music, or or sleep small. f. Power pumping. Power pumping na special way special way to boost milk. Pump twenty minutes, rest ten minutes. Pump ten minutes again, rest ten minutes. Pump last ten minutes. E go confuse breast sey baby need plenty milk. Three, how mama go know sey baby dey get enough milk. Wetin wet diaper, an stool count. Baby suppose suck six to eight diapers per day after first week. Baby dey poo soft yellow stool.

The role wey lactation consultant an breastfeeding helpers dey play to help mama overcome latching wahala. One, wetin be lactation consultant? Lactation consultant na peson wey sabi breastfeeding matter from a to z. Dem sabi how to help mama an pikin solve wahala wey fit stop breastfeeding. Two, how lactation consultant an breastfeeding expert fit help with latching problem. Dem go first watch how mama dey carry baby an how baby dey hold breast. Dem go find the exact wahala, no guess work. b. Teach correct position an attachment: Dem go teach mama correct style to carry baby an how baby go take hold breast breast well make milk flow easy an pain no go dey. c. Help with special tool: If e easy, if e necessary, dem go bring small tool like nipple shade or breast pump to help mama until baby sabi latch well. d. Emotional support an encouragement: Lactation consultant no go juz teach you, dem go dey encourage you, dey support your mind, make you no feel like sey you dey fail. e. Create personalise plan: Dem go help mama draw personal action, action plan wey go fit help help her make go fit make go fit her own wahala, no be general advice dem dey give. f. Refer for medical help if needed: If dem check an see sey the wahala big pass dia hand like tongue tie wey need cut small, de go send mama go hospital sharp-sharp. Three, where mama fit see lactation where mama fit see lactation consultant? Mama fit jam lactation consultant for hospital, health centre or even call dem online today. Help full ground. Four, why e important to meet lactation consultant early? If mama run if mama run go meet breastfeeding helper early, e go save her from stress, pain an stop story wey fit make her make fit wake her stop breastfeeding quick-quick.

Common traditional belief about breastfeeding across different culture an how dem dey affect breastfeeding practice. One, some common tradition belief about breastfeeding. Colostrum—first milk—no good: Some pipu for different places believe sey the first milk wey dey come out from breast na dirty. So, dem dey throw throwway am instead make dem give baby. Two [B] Breastfeeding get sacred or spiritual meaning: For some culture, dem believe sey breastfeeding na serious spiritual tin wey bind mama an pikin spiritual spirit together. [C] Certain food must chop to boost milk: Dem believe sey if mama no chop correct native food like hot pap, pepper soup, pepper soup or herb, her milk no go plenty for baby. Breastfeeding a pregnancy no mix: [D] Dem talk sey if woman carry another belle while she still dey breastfeed, the milk go spoil, a fit harm baby. [E] Fix time to breastfeed: For some places, dem believe sey pikin suppose suck only morning a night, no be any time baby dey carry, dey cry. No be anytime baby baby dey cry. [F] Giving water or herbal drink early: Plenty traditional plenty tradition dey give baby water or native herb from day one. Dem no dey believe sey only breast milk dey enough. Two, how dis belief dey affect breastfeeding practice. [A] Delay of exclusive breastfeeding: Becos dem dey fear dat first milk, baby baby dey miss the important protection wey first milk dey give. Early warning. [B] Early [warning] weaning—stopping breastfeeding early: Many mamas dey stop breastfeeding too quick becos dem believe sey new belle go make milk bad. [C] Poor milk supply belief: Some mamas no dey trust dia breast. Dem believe sey without special food or drink, milk no go come well.

How traditional belief about breastfeeding dey influence public breastfeeding, an wetin e mean for support an promotion. One how traditional belief take affect attitude towards public breastfeeding: [A] Shame or privacy around breastfeeding: Some traditions dey teach sey woman no suppose expose breast anyhow. So, if woman wan breastfeed for outside, dem go feel sey she dey disgrace hersef. [B] Respect for elders a strangers: Some culture talk sey if elder or stranger dey, woman no suppose bring out breast even if baby dey cry. [C] Sacredness of breastfeeding: Some pipu believe sey breastfeeding na holy something so e no good make peson dey do am for public. [D] Breast as private or sexual part: Some pipu don dey see breast as only for enjoyment matter. So, wen mama dey breastfeed for public, dem dey look am somehow. [E] Traditional support for open breastfeeding: For some for some old African way, women fit breastfeed any anywhere, anyhow becos breast na food for pikin, no be play tin. Nomba two, wetin be the implication for breastfeeding support a promotion? [A] Fear a shame go make woman hide to breastfeed: If mama dey dey shame or fear how pipu go look her, she fit no breastfeed her pikin wen necessary. Dis fit make baby hungry an lose weight. [B] Less exclusive breastfeeding: If mama no fit breastfeed anywhere, she go quick introduce feeding bottle or baby food wey no good reach breast milk. [C] Baby health go suffer: If breastfeeding no dey happen well, baby fit sick, lose water for body or even catch infection. [D] Need for beta public support: Hospital, market, hospital, market, workplace an park e need to create breastfeeding-friendly space. Government an community suppose arrange beta place for mama to breastfeed. Dem suppose teach pipu sey breastfeeding for outside no be bad tin.

Wetin be the role wey grandma an other elderly woman dey play for passing traditional breastfeeding belief, an practices an how health care pipu fit use dis knowledge. One, wetin grandmamas an elderly women dey do for breastfeeding matter? Na grandmama an old women dey teach young mama how to breastfeed based on wetin dem sabi from dia own growing time. b. Giving support an encouragement: Grandma go always encourage an ginger new mama especially wen breastfeeding wahala come like wen pikin no wan suck well. c. Teaching local remedies an an an tricks: Dem dey sabi old school remedy like wetin go chop or drink make breast milk plenty. Dem fit teach how to massage breast or how to carry pikin make suck easy. d. Influencing breastfeeding donation: Na sometimes, grandma dey tell woman sey breastfeeding breastfeed your pikin reach six month or no stop till pikin fit waka well. e. Setting cultural expection: Grandma dey set the rule the rule sey breastfeed only inside house or breastfeed anywhere wey pikin cry. Two, how health care provider fit tap into dis knowledge: Wen health care wen wen health centre wan do breastfeeding talk, make de invite grandma come join, no be only young mama waka come. b. Respect dia experience an an an wisdom: Nurses an doctor suppose first respect grandma wisdom before dem begin correct small-small small-small wrong belief. c. Train grandma as community breastfeeding ambassadors: Make de train grandma with latest correct way to breastfeed so she go sabi help other women well. d. Use grandma to to to break cultural barriers: Since young woman, since young women dey trust [Grandma] advice pass, na grandma fit help dem believe sey exclusive breastfeeding na the best.

How traditional belief about breastfeeding take join modern medical advice an wetin e mean for breastfeeding education an support. One, how traditional belief an modern advice dey meet. Agreement on some tins: For many places, both old belief an hospital advice agree sey breastfeeding na correct tin for both pikin an mama body. Conflict for some other areas: Sometimes, wahala dey. Old belief fit say give pikin small water join breast milk, but doctor go talk sey only breast milk for first six month abeg. Mixing both together: Some woman dey mix am. Dem go breastfeed, but still dey do some old mama style like pikin early early or giving small herb water. Two, wetin e mean for education an support. Heath worker no go juz dey shout sey “Your way na wrong.” De must first respect culture before dem teach new tin. b. Teach with understanding: No be to sey command mama anyhow, na to explain calm-calm why breastfeeding alone dey beta, an how e still match dia culture. c. Work with community leaders an grandmamas: If grandmamas an community head agree sey breast milk only, every other woman go follow easy. d. Correct might gently: If dem believe sey breast breast milk no full or e no sweet if mama no chop meat, nurse go correct dem with love, no be to insult dem. e. Use story telling an an examples: To teach beta, health worker fit tell real story lies see dis mama wey breastfeed her pikin only, now pikin strong like lion.

Some traditional remedy and practices wey pipul dey use support breast feeding like abates or warm compresses and wetin evidence talk about how dem work: One: abates Agbo or loko leafs water, for plenty area new mama go drink agbo wey dem belief sey e go make breast milk full for breast. Leaves like moringa, bitter leaf or fenogric de popular. B: warm compress, hot towel for breast [Some Women] go put warm towel for breast to help milk come out well. Dem sey e dey open the milk road. C: massage with oil or shebutter. Midwifes or grandma go use ori or palm oil rub breast small-small to make milk come out plenty. D: special food, milk toasting food. Dem go tell mama to dey chop am pepe, pepe soup, oath and groundnut soup, sey e go make breast full with milk. E: breast and baby bonding time, dem belief sey if mama dey rest well and dey kari pikin well, breast milk no go seize. Number two: wetin science [evidence] talk, about this practices. Science don show sey herb like fenogric and moringa truly help small but e no dey shore for every body and some app fit get wahala side effect. Warm compress: science don prove sey warm towel for breast na correct idea, e dey help wen breast dey pain or swel.

How traditional belief about breast feeding take affect the use of breast feeding aid, like nipul sheet, breast pump and and wetin be the implication for breast feeding success? Number one, how traditional belief dey affect the use of breast feeding aid? A: [for] plenty places dey belief sey woman suppose breast feed normal without wahala, if you kari pump or nipple sheet, dem fit dey look you like sey you no sabi or your body no strong. B: shame or fear of being judge, some women dey shem to use breast pump or nipul sheet because dem dey fear wetin pipul go talk, for olden belief breastfeeding na private work wey no sopos need extra help. C: lack of knowledge about breast feeding aid, plenty pipul for village or town no even sabi wetin dem dey call breast pump or nipul sheet, dem go just discourage you because dem no no am. D: belief sey mashin fit spoil breast feeding bond, some elders dey tink sey if mashin dey suck breast instead of baby, e go spoil the love between mama and pikin. Two: wetin be the implication for breast feeding success? A: delay or refusal to use [helpful tool] two,[if] mama dey fear to use breast pump or sheet, she fit suffer crack nipul, low milk or pikin no go chop belefu. B: stress and frustration for the mama. If breast feeding dey pain and mama no fit find help because of old belief, she fit ves, tire and stop the breast feeding sharp-sharp. C: reduce milk supply, if baby no dey suck well and mama no use sheet or pump, breast go dey block and milk go reduce. D: breast feeding drop early, mama wey dey surfer and no even fit drop braest feeding early-early before six month wey WHO recommend.

Wetin be the role wey family members especially husband and grandparent fit play to support breast feeding and how we fit encourage dem to do am? One: wetin husband, grandparent and family fit do to support breast feeding A: give moral and emotional support, breast feeding mama need ginger, husband and family sopos dey always tell her sey she dey do well mey she no give up when body dey weak. B: help with house chore and other work, if mama dey rest her milk go plenty, husband fit help wash plate, cook, kari baby small-small so she go feel relax. C: support her decision to breast feed publicly or at home, if mama wan give breast for public or house, husband and family sopos back her up, dem no sopos dey shem her sey she dey breastfeed D: help handle visitors and advice giver, family sopos help block over sabi pipul wey dey give rong advice, make dey stand gidigba for mama side sey na breast feeding she choose. E: encourage proper feeding and care for mama, mam sopoos to dey chop correct food and drink water well-well, family fit dey make sure sey her food ready always Number two: how we fit encourage family member to support breast feeding? A: teach dem through anti-natal class or workshop, mey dem kari husband and grandparent go breast feeding class mey dem no sey breast feeding na life for pikin B: give dem small-small assignment to help, give dem small assignment like kari baby, burping baby after breast or change pampers. C: praise dem wen dem help, if dem help make mam dey tank dem and hale dem, praise dey sweet person bele e go make dem help more.

How community-based breastfeeding support program like peer counseling or support group fit impact breastfeeding outcomes and Mama wellbeing One, wetin be community-based breastfeeding support program? Peer counseling na when woman wey don breastfeed before dey help new Mama with advice, encouragement and small small solutions to breastfeeding wahala. Support group na when Mama come together to share experience, encourage each other and learn new thing about breastfeeding. Two, how dis program fit help breastfeeding and Mama’s health? A. Increase breastfeeding success. When new Mama get pesin wey dey guide her, she go breastfeed longer and the thing go sweet her body. B. Reduce fear and confusion. Some Mamas dey fear say, breastfeed milk no reach or say dem dey do mistake. Peer counseling fit help calm their mind and show dem correct way. C. Give emotional support. Sometimes, breastfeeding fit hard and lonely. Support group dey give Mama pipu wey understand her wahala and fit support her. D. Help solve breastfeeding wahala fast fast. If baby no dey hold breast well wellwell or Mama nipple dey pain, quick advice from group or counselor fit solve the wahala quick. E. Improve Mama confidence. Make Mama hear other women story say dem succeed, she go believe say, she fit succeed too. F. Reduce postpartum depression. When Mama get support, e fit help stop dat heavy sadness wey dey worry some women after dem born. How community support program dey work for better result? A. Train peer counselors well. Dem go train women wey don breastfeed before to help and guide new Mamas. B. Organize regular support group meetings. Every week or month, dem fit organize meetings where Mamas go gather, yarn and share advice. C. Visit new Mamas for house. Peer counselors fit dey waka go new Mamas house to check whether breastfeeding dey flow well well.

Strategy to involve fadas and family members for breastfeeding support and how dem fit join breast feeding decision making? One: why e important to kari father and family join papa, na family mata well because if dem suppot mama breast feeding go sweet am and stress go reduce. Two: strategies to engage fathers and family for breastfeeding support A: give dem breast feeding education, arrange special training or small-small talk to teach papa and family wetin breast feeding mean and why e dey important. B: involve dem early, from wen mama de dey bele make papa and family dey at ten d anti-natal class so dem go sabi breats fedding early. C: share simple wey dem fit help, show papa and family simple way to help like kariying baby, helping mama sit well, feshing water, cooking small food or make sure mama dey rest well. D: make dem part of decision making, make una dey plan brestfeeding, kari papa and family join so dem go understand and support well-well. E: encourage open communication, tell mama mey she dey yarn openly with her husband and family about her breastfeeding plan and any wahala wey she dey face F: use positive role model, bring papa and family wey don support breastfeeding before to come share dia experience to ginger others. G: celebrate dia support, always tank papa and family wen dem support even if na small tin dem do. Three: ways father and family directly fit help, helping mama to relax during breastfeeding, burping the baby after breast feeding. Help mama relax wen she dey breast feed, help burp the baby after breast feeding. Help for house, house work like cooking or cleaning, block bad advice or people wey wan stress mama, encourage mama wen she dey tire or wan give up.

Cultural and societal factor wey dey affect how family and community see breastfeeding and how we fit solve dem. One: traditional belief and customs, for many cultures breast feeding na beta normal tin wey dem dey support but some pipul belief sey breast milk no srong enough or sey pikin must drink water or pap quick-quick. Two: shame or embarrassment about public breastfeeding, some pipul dey see breastfeeding for public like shame or disrespect, dis wahala fit make mama dey hide breastfeeding or stop breast feeding early. Three: influence of western culture and advertising, plenty advert for baby milk dey make pipul tink sey formular beta pass breast milk, dis kind belief fit confuse family and community about breastfeeding. Number four: role of family elders, grandma and anties, elders like grandma and anty fit teach either good or bad advice about breasft feeding, some times dem go tell mama to stop breastfeeding quick, or start to add food early. Number five: religious and spiritual belief, some religion talk sey breastfeeding na only and very important, very important, some other belief get special rule about how and wen mama go breastfeed. Number six: work environment and maternity leave, if work no give mama enough leave and place to pump milk, breastfeeding go hard for her. How we fit address dis cultural and societal wahala? A: education and awareness complain- campaign, teach family, community and office pipul about the correct benefit or breast feeding through workshop, TV radio and social media. B: involve community leaders and elders, kari village chief pastor, imam and elder join body to promote breastfeeding for community. C: support public breastfeeding, arrange safe and fine place for mama to breast feed outside without shem.

How online community and social media fit help breastfeeding mama connect and get beta support? One: easy access to information and resources, onlie group dey give mama quick breastfeeding info, video guide and expert advice any time any where. Mama no need waka reach hospital before she sabi how to breastfeed well. Two: peer to peer support and encouragement, beast feeding mama fit join group where dem go jist with other mama wey dey pass the same wahala. Sharing experience dey encourage dem remove lonliness and give mama confidence Three: meet time help for breastfeeding challenges, if mama get wahala like clashing, make wahala or baby no dey suck well, she fit pos am and get help sharp-sharp, some group even get breast feeding expert wey dey answer quick-quick. Number four: emotional support and mental health boast, breastfeeding fit tire person, online group dey help mama talk how dem fit without any body judge dem. Dis safe place dey help reduce stress and baby blus and pos patum wahala. Number five: promoting breastfeeding education and awareness, social media fit spread breastfeeding campaign, clear line- line stories and teach correct fact quick. Pipul dey sabi breast feeding beta wen dey see positive story and picture online. Number six: linking mother to local resources and event, online platform fit help mama no about breastfeeding class, free clinic support group and expert around dem side. Dem fit register dem physical or online event.

How to educate and kari community leaders and health workers along to support breastfeeding One: organize workshop and training sections, organize seminers wey go teach community leaders and health pipul why breastfeeding is important and how dem fit support mama and correct line-line story, training go show practical tin like how guide mama breast feeding and solve wahala. Two: use simple and culturally educational material, share flyer, poster short video and story wey mach dia language and culture dis one go make the message easy to understand and accept Number three: involve traditional and religious leaders, since pipul dey respect traditional rulers, pastors, imam, kari dem join to talk about breastfeeding for dia talk and meetings, when pipul hear from trusted persons dem go belief and do am Number four: set up breastfeeding champion in the community, pick and train pipul wey community respect mey dem be breastfeeding champion to encourage and support mama, dis go help breastfeeding normal and sweet for area, Number five: integrate breast feeding into routine health care services, make health workers use clinic visit, pregnancy time, delivery, after delivery to educate and encourage mama to breast feed as dem dey talk am steady, e go become normal tin. Number six: create incentive and recognize programme, give small award or public tank you to health workers and leaders wey dey promote breast feeding well, even small recognition fit ginger others to join. Share success stories and testimonials, share true life success story of mama wey breast feed well because community support am, pipul dey belief beta wen dey hear real story from dia side.

Food wey help boost breast milk and how dem take work One pap akamu pap na soft food wey dey made from corn, e dey give mama plenty water, and energy wey body need to produce milk, e dey hydrate body well-well and water na major part of breast milk. How e dey work? E dey give energy and water wey make breast full quick Two: ogi and moi-moi, ogi with moi-moi dey supply carbohydrate and protein, protein dey help build the mixture and carbohydrate dey provide the energy to produce mix steady. How e dey work? E combine energy and body building food to make milk flow dey sure. Number three: okra food soup okra soup, okra dey full of water and slippery slimmy wey e dey make body soft and air flow of milk for breast, how e dey work? E sof ten body sytem and make milk production smooth like butter Number four: ugwu pumpkin leaf ugwu leaf dey loaded with blood tonic nutrient like iron, folics, and vitamin c E and vitamin C, e dey help mama blood strong and blood dey very important for breast milk formation. How e dey work? E boost blood and strength and wen blood full, milk no go hard to flow. Number five: groundnut soup, groundnut groundnut dey reach for good oil and protein, oil dey important for making breast milk thick and rich while protein dey help body build plenty milk tissue. How e dey work: e supply oil protein wey make make milk thick and rich. Number six: gari and eba, garri dey produce dey provide quick energy wen mama chop am with good soup like egusi or vegetable, e dey add power to body to produce milk nonstop. How e dey work? E give quick fuel to body to produce to power the milk engine.

Wetin protein-rich food like lean meat and legume dey do for breast milk production? One. Them help build breast milk cells. Protein na building block for body. Breast milk no fit full correct if body no get enough building material. Lean meat like chicken, turkey, goat goat meat meat, and legumes like beans, lentils, and groundnuts dey supply the correct material wey body need to produce breast milk. How e dey work? Protein dey help body build the correct cell and tissue wey go carry breast milk dey flow. Two. Dem give energy to body. Even though carbohydrate na main energy source, protein still dey give strong backup energy. If mama no get strength, breast milk fit slow. Protein-rich food dey boost stamina, so mama fit produce milk better. How e dey work? E dey give strength and keep body strong for better milk production. Number three. Dem repair body after birth. After woman don born, her body go need repair from all the wahala of pregnancy and labor. Protein dey help heal wound inside body and rebuild blood muscles and tissues. How e dey work? E quick quicken body repair so dat breast milk production go, no go slow down. Number four. Dem boost hormones wey dey control milk. Hormones like prolactin and oxyto oxytocin wey control milk production need correct nutrients to work well. Protein-rich food dey supply amino acids wey body need to produce and balance dese hormones. How e dey work? E support hormone levels, make dem dey steady to produce milk correct. Number five. De make milk rich for quality. No be just to produce plenty milk or mey the milk wey pikin go suck rich with nutrient. Protein for mama food dey enter the milk wey am better, wey make am better. So, pikin go grow well, add weight well, and brain go sharp. How e dey work? E e make milk rich and loaded with correct nutrients for better pikin growth